Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti ,vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke hembe dzekudzivirira matenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezvehutano, madhokodheya nanamukoti, vanokurudzirwa maningi kuti vapfekewo zvivharamuromo, zvivhara nyara kudzivirira matenda anotapurirwana.

Mikhuhlane aikheti. Inoshwapura munhu weshe akuru neadodori, saka anhu eshe anofanira kuenda kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Ana adodori anofanira kuendeswa kuzvibhehlera kodonhedzerwa mitombo nekujungwa mitombo yekudziwirira matenda anonyanya kubata ana adodoriwo.

Mazuwa anyamashi kwane mikhuhlani yakati kuti, mikhuhlani yona iyoyo inodzivirira ngezviro zvakati kuti sekugeza nyara nekurya zvikafu zvine utano nekurumbarumbawo kugwinyisa mwiri.

Mazuwa anyamashi matenda apedza antu. Vantu vano kurudzirwa kuenda kuzvipatara kuti vajungwe mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Mazuwa anyamashi kwane nematenda akati kuti asizi kudyairikapi neakabai jairaka yaamho vana vadodori vanofanirwa kuendaswa kuzvikirinika zvavo kundojungwa mutombo wekudziirira matendawo.

Mazuwa anyamashi matenda anobata anthu eshe akuru neadoko, matenda aakheti saka anthu eshe anofanira koojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vakaita semadhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa kuti vapfeke hembe dzinoita kuti vasabatwawo ngematenda anotapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano vana mukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe mumiganga yeshe veijunga antu mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Chimweni chiro chinoita kuti matenda adziwirirwe, kurumbawo mangwanani ayana, nekuita mushando yekuita kugwinyisa mwiri. Vanthu vanokurudzirwa kumukawo veirumba-rumba.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti kudziirira matendawo. Vantu vanokurudzirwa kuri vadakarire maningi kugeza nyara kugeza nyara veibva kuchimbuzi nekugezazve oda korya.

Muntu weshe vakuru nevadoko vanokurudzirwa yaamho kuti vaende kovhenekwa kuzvibhehlerayo nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda asizi kujairikapi neakabaa jairika.

Mazuwa anyamashi kwaane mikhuhlani nematenda akati kuti. Anamai vanokurudzirwa kuenda neana kuzvibhehlera nekumakirinika, koojungwa mitombo yekudzivirira matendawo, nekudonhedzerwa mitombohe.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke hembe dzakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu dzekudzivirira kuti vabatwe ngematenda anotapurirwana.

Mazuwa anyamashi muntu weshe, akuru neadodori anokurudzirwa yaamho, kuenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo, nekudonhedzerwa mitombo yekudzivirira mikhuhlani nezviyaiyo zvakati kuti.

Vantu vazhinji vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlerayo koojungwe mitombo yekudzivirira matenda akati kuti ngekuti matenda ari kupedza antu mazuwa anyamashi.

Mazuwanyamashe kwanematenda akati kuti. Vantu vanokurudzirwa kudzivirira matenda ngekugeze nyara veyibva kuzvimbuzi, nekugeza zve nyara veyida kurya zvikafu zvakawanda.

Vantu veshe vanokurudzirwa kakurutu kuti vadakarire kugeza nyara. Kugeza nyara peshe-peshe. Kugeza nyara munhu eibva kuchimbuzi nekugezazve nyara munhu kana ooda kurya zvikafu.

Vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo, nekuenda kumuzvibhedhlera koojungwa mitombo yekudziirira matenda akati kuti.

Matenda akati kuti ayo mazuwa anyamashi vantu vanokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kodonhodzeresa ana mitombo yekudzivirira matenda.

Kugeza nyara kakabakosha kwemene kugeza nyara usati varya chikafu nekugezazve nyara veibva kuchimbuzi. Kuitira kuti matenda asatapurirwana vantu vanokurudzirwa kudaroko.

Ikodzero yemunthu weshe kuti ange aine utano hwakahlamburika yaampho. Kubva kuana adoko kusvika kuanthu akuru utano hwawo hwakakosha.

Vashapruka rekubazi rezveutano pashi reshe tenderere vanokurudzirwa kuungana veireketa nekufundisana maringe ngezvematenda anenge einesa antu mumuganga mwavo mwona imwomwo.

Utano hwakakosha kumundy weshe vashandi vekubazi reutano vanokurudzirwa kuti vahambe mundau dzakapoteredzana zvibhehleya zvavo veienda kojunga andu mutombo yekudzirira matenda .

Mvura yakachena mutombo, vantu veshe pashireshe tenderere vanokurudzirwa kuti vamwe mvura yakachena. Inobva muzvibhorani nemuzvinyuka zvakavharika.

Vantu veshe vanokurudzirwa kunge vane hutano hwakahlamburika ana adoko ngeantu akuru anofanira kuenda kofundiswa ngezvehutano nemadhokodheya nana mukoti.

Mvura yakachena mutombo hurumende inokurudzirwa kunasira ndau dzinenge dzeicheneswa mvura yemumarwizi nemvura yemumadhamu kuti ikone kumwiwa ngeanthu.

Vasharuka vekubazi rezvehutano pashi reshe tenderere. Vanokurudzirwa kuti vaungane veireketa nekupangana kune zveutano nematenda anenge einesa kumiganga yavoyo.

Mvura yakachena mutombo. Vanthu vanokurudzirwa kumwa nekushandisa mvura yepazvibhorani zvakadzama, neinobva pazvinyuka, zvinyuka zvakavharika.

Utano kumuntu weshe, vantu veshe vakuru nevadoodori vanosise kuenda kuzvibhedhlera nekumakirinika kojungwa mitombo yoo kudzivirira matenda akati kuti.

Mvura yakachena mutombo. Antu anokuridzirwa kumwa nekushandisa mvura yakachena, inobva muzvibhorani neinobva muzvinyuka zvakavharika nepapombi inenge yakacheneswa mvura yoo .

Ikodzero yemunthu weshe, pashi reshe kuti ange aine utano hwakahlamburika yaamho. Vana vadoodori vanofanira kufundiswawo ngezveutano.

Utano hwakakosha kumuntu weshe antu akuru neana adodori. Vantu veshe anofanira kuenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira mikhuhlane.

Utano hwakablaburika kumuntu weshe vanhu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa yambo kuti vahambe veyi sima muti mumiganga mo.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange ane hutano hwakahlamburuka. Vantu vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kuti vangoungana veireketa ngezvehutano wakahlamburika.

Hutano hwendxoko hunofanira kukosheswa kwemene vantu vanosiso kutsvaka zviro zvekuita sezvimitambo mitambo nekutamba tamba vakawanda kuti vabvise pfungwa pamatambudziko anenge ashusha.

Hutano hendxondo hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa yaamho. Vantu vanorwara ngeutano hwendxondo vanokurudzirwa kubetserwa kundau dzavo dzona idzodzo.

Hutano wengondxondo unofana kuba kosheswa kwemene vantu vanokurudzirwa kuenda kundo vhenekwa kuzvi bhedhlera nekundau dzinoita zvekudetsera antu ane ngondxondo dzisizi kuti hwe.

hutano wendxondo hunofanira kukosheswa yaamho wemuntu weshe vakuru nevadoko vantu vanofanira kuenda kovhenekwa kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa vanhu vendxondo .

Hutano hweqondo hwemuntu weshe hunofanire kukosheswa yaamho. Vantu vanokurudzirwa kuti kana veinge vasangana netsekwende utsvake muntu une unyanzvi weunogonda vekureketa naye dambudziko iroro.

Utano hwendxondo hwakabatikoshera yaamho. Vantu veshe vanofanirwa kuenda kuzvibhendlera nekuzvimakirinika koovhekwa kuona kuti ndxondo dzichakati hwee ere.

Utano hwendxondo hwakabatikoshere yambo, muntu weshe akuru neadoko anokurudzirwa kuti maningi kuti kana weinge wasangana netsekwende utsvake muntu waunogonda une unyanzvi wekurekete naye.

Hutano hwendxondo utano hwakabatikoshera yaamho. Vantu veshe akuru neadoko vanofanira kutsvaka mitambo yekutamba kuti vambokanganwa matambudziko.

Utano hwendxondo hwemunhu wese hunofanire kukosheswa kwemene. Vantu vanofanire kuenda kundau dzinobetserwa antu ane ndxondo dzisizi kuti hwee kana weinge waona kuti wane dambudziko.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa yaambo vantu veshe vakuru nevadoko vanofanira kugara veidakara ndxondo yavo yakanyevenuka zvakadaroko.

Kundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine zvigaro zvekuti antu anouya eigarira akaemera kubatsirwa ndiana mukoti nemadhokodheya.

Ndau dzinobetserwa antu anorwara nemumakirinika nemuzvibhedhlera munokurudzirwa kuti anamai aendese zviana zvavo kona iyoyo, zvijungwe mitombo yekudzivirira matenda.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara, muzvipatara nemumakiriniki mwona umwomwo, munokurudzirwa yaamho kuti munge muri mundau mubaari neutsanana, utsananana hukurutu.

Vantu vanoshanda muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vanhu vanoba aziya mishando yawo, veishanda nesimba kwemene, kutsamwirira pazvimishando zvawozvo.

Kuma kirinika nekundau dzino betserwa antu anorwara, kuno kurudzirwa kakurutu kuti kunge kuine zvigaro zvekugarira, zvekuti antu anorwara ambogarira pona apapo, akaemera kubetserwa ngema dhokodheya.

Ndau dzinobetserwa antu anorwara kunyanyisa mumadhorobhamwo mwomwo kunokurudzirwa maningi kuti vantu vaende kovhenekwa utano hwendxondo kuti huchakahlamburika ere.

Vantu vanoshanda kubazi rezvehutano Madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vadetsereke vantu vanenge vauya kodetserwa ngerudo.

Ana mai anokurudzirwa kuenda kuzvipatara nezvana zvavo zvidoodori kuti zviende koojungwa mitombo, mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Muzvibhedhlera nemimakirinika, munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubaari mundau mune utsanana kwemene. Kuti vanthu vanouya koodetserwa kwona iyoyo vakhoperewo, zvirozvo zvakanaka zveutsanana.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vana mukoti nana madhokdheya vanokurudzirwa kakurutu kuti vange vari vantu vanoziya mushando yawo veidetsera antu zvakanaka ngerudo rukurutu.

Muchibhehlera nomundau munodetserwa vantu munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine zvigaro zvakagadzirwa neunyanzvi kuti vantu vagararire apapo vakaemera kubetserwa

Mundau dzinobetserwa antu anorwara nemuzvibhedhleramwo, munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine zvekugara kuitira kuti antu anenge auya koobetserwa afane kugara ponaapapo akayemera madhokodheya naanamukoti.

Vantu vanenge veifunda kuzvikora zvefundo yepadera-dera. Vanokurudzirwa maningi kuti vabagwinyisire yaamho ngezvifundo zvavo kuti vaite madhogodhleya nana mukoti.

Vashandi vekubhazi rezvehutano, madhokodheya nanamukoti, vanokurudzirwa yamo kuti vagwinyisire kurapa antu ngewunyanzvi. Veyirapa antu zvakahlamburika yamo.

Kundau dzinobetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubaari neutsanana hwemene. Utsanana munobikirwa zvikhafu mwona umwomwo, mweshe nemunowatira vantu vanorwara.

Vantu vanenge veifunda kuti vaite madhogodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vatsamwirire yaamho ngezvifundo zvavo kunasira ramangwana ravo neraantu aachazodetsera.

Vashandi vezvekubazi rezveutano, kunyanya-nyanya vasharuka vakhona vanokurudzirwa kuti vaise mitemo inonga yeizoita kuti hutano hwaantu hurapike kwemene nguwa yakahlamburika.

Ikodzedzero yemundu weshe kuti ange aine utano wakahlamburika hurumende inokuridzirwa kakuru kuti vagare pashi veireketerana ngezveutano kuti vantu voita sei utano hwakati mhorwo.

Vasharukwa vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vaungane veireketa ngezveutano hwakahlamburika nematenda anonga einesa kumiganga yavo yona yavanogara veipangana nekupanana mazano.

Utano hwakahlamburika kumuntu weshe muntu weshe pasi reshe tenderere unokurudzirwa kuti ainge ane ruzivo ngezvehutano wakahlamburika yambo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokuridzirwa kakurutu kuti vange vabari neunyanzvi hwemene pamishando yavoyo yavanoita. Kuitira kuti vabetsere antu ngerudo nemudakaro wemene.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange ane utano wakahlamburika yambo, vantu vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa vantu ngezveutano hwakahlamburuka yambo.

Muzvibhedhlere nemundau dzinobetserwa antu anorwara, munokurudzirwa kakurutu, kuti munge muine motikari ,dzekutwara arwere kuvabvisa kumizi, kuvarumbisa kuzvibhedhlerayo.

Kuzvibhedhlera nekundawo dzinobetserwa antu anorwara, vana mukoti vanokurudzirwa yambo kuti vabetsere antu ngerudo kwetekutuka tuka antu anenge auya kuzvipatara yo.

Vantu vanoshanda muzvibhedhlera, madhokodheya nana mukoti, vanokurudzirwa kakurutu, kuti vange vari vantu vanobaaziya mishando yawoyo, veishanda ngeunyanzvi.

Muzvibhedhlera nemundau dzinodetserwa antu anorwara munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine motokari yekutwara arwere kuabvisa kumizi kwavo kuarumbisa kuchipatara chimbi chimbi.

Vantu vashanda kubazi rezveutano vanokuridzirwa maningi kuti vange vari vantu vanobaziya mishando yavoyo zvakahlamburika veibetsera antu vanenge vanematenda ngeuunyanzvi hukurutu

Kuzvibhehlera nekundau dzinobetserwa antu anorwra ana adodori anofana kudainzweyo eireketerwa nekufundiswa ngezveutano hwakahlamburika nekurya zvikafu zvine utano

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunosisonge kuine mbatso yekuvheneka kwesaenzi. Kona iyoyo kunenge kweivhenekwa ngazi, mitundo nemate zvakadaroko.

Kuzvi bhehlera nekundau dzino betserwa andu anorwara kuno kurudzirwa kakurutu kuti kunge kubaarine hutsanana hwemene kuitira kuti antu anenge eibetserwa afundirewo nekukopera.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa anthu anorwara, kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kubaari nehutsanana hwemene, kuitira kuti kusazokonzerwa matenda akati kuti.

Muzvibhehleya nemundau dzinobetserwa antu anorwara zviro zvabaahklamburika yaamho kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekugeza nzee dzeanhu dzinenge dzaane matsvina.

Kuzvibhedhlere nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kakurutu kuti kunge kweishandwa ngeantu abari nerudo rukurutu pakubetsera antu anonge eirwara.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadhorobha mwomwo. Munotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani yakati kuti, isizi kujaerekapi neyakabaa jaereka.

Matenda awanda mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti asizi kujairirika pi neakaba jairika kwemene vantu vanokurudzirwa ko vhenekwa neku jungwa mitombo yekudzivirira matendawo.

Mazuwa anyamashi kwane mikhuhlani yakati kuti isikaoneki ngemadzisopi yakaita semikhuhlani yegomarara, mikhuhlani yekuwanda kwechokera mumwiri zvakadarokwo.

Vantu veshe vanokurudzira kurya zvine utano nekurumba rumbawo kugwinyisa mushuna nemakodo kuti nyama dzisafemesa nekusaryazve zvikafu zvine munyu wakawanda kudziirira matenda.

Vashandi vekubazi rezveutano madhogodheya nana mukoti. Vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara mwiri veshe. Kana veishanda neantu ane matenda.

Mzuva anyamashi kwava nemukuhlani yakati kuti isingaonekwi ngemziso pi mukuhkani yona iyoyo anenge itida kuti muntu atovhenekwa kuzvibhedhlera nana mukoti nemadhokodheya vachishandisa zvimushina.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokotheya naana mukoti vano kurudzirwa kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivharanyara, zvaka daroko kana veishanda nevantu vane mukhuhlani.

Mazuva anyamashi kwaa nematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso. Madhokodheya nanamukoti vanotoita zvekuvhiya kunasa kuningira mwukatimwo.

Mazuwa anyamashi panematenda akabaawanda kwemene asingaoneki ngemadzisopi, matenda akaita sedenda regomarara, vanthu vanokuridzirwa kuenda koovhenekwa.

Vantu vanokurudzirwa kurya zviro zvine utano, nekusamwa doro rakawandisa, nekusabhema forya, nekurumba-rumbawo nekuita zvimishando zvinoita kuti vabude ziya kudzivirira mikuhlani.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akati kuti asikaoneki ngemadzisopi. Matenda aya anenge eida kuti muntu aende kovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya kuzvibhehlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara.

Mazuva anyamashi kwane mikuhlani yakati kuti vantu vanokurudzirwa kurya zvikafu zvine utano. Kurumba-rumbavo kumwa mvura yakawanda nekusarya chikafu chine munyu yakawandisa.

Mazuwa anyashi kwaanemikuhlani isingaoneki ngedzisopi yakaita semikhuhlani yegomarara. Vantu vanokurudzirwa kuenda kovhenekwa.

Mazuwanyamashe kwanemikhuhlane yakati kuti, isingawoneki ngemadzisope. Vantu vanokurudzirwa maningi kuti vayende kuzvibhedhlera khona yoyo, kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Mazuwaanyamashi kwaane mikuhlani yakati kuti isikaoneki ngemadzisopi vanthu vanokurudzirwa kutorumba kuzvibhedhleya koovhenekwa ndiana mukoti nemadhokodheya .

Mazuwano anyamashi kwane mikhuhlani yakati kuti isikaoneki ngemadzisopi, mikhuhlani yona iyi inenge yeida kutoti muntu aite zvekovhenekwa ngemadhokodheya.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara, munokurudzirwa kakurutu kuti munge muyine mbatso yekuvheneka kwesayinzi, kwona iyoyo kunenge kweyivhenekwa ngazi, mitundu zvakadarako.

Mundau dzega-dzega mumiganga yeshe, munokurudzirwa maningi kuti munge muyine ndau yekuvheneka kwesayinzi, kona iyoyo kunenge kuyine mazimushini akawanda, akabaanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mazuwa anyamashi kunendau dzinoitwa zvekuvheneka kwesainzi kona iyoyo kunenge kuine mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera vantu vanenge veivheneka kuti mushando yavo ipfave.

Mazuwa anyamashi kwaane mbatso dzakaemera zvekuvheneka zvesaenzi izvo, andu anokurudzirwa kuenda koovhenekwa ikweyo ngemishina.

Mundau dzinobetsirwa antu anorwara muzvibhehleramwo munokurudzirwa kakurutu kuti munge mubari nemishina dzakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu dzekubetsera madhokodheya nana mukoti mishando yawo.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa andu anorwara, munosisa kunge mune mbatso yekuvheneka kwescience, kona iyoyo kunonga kuine makombiyuta nezvimishina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukuruti.

Kundau dzinoitwa zvekuvhenekwa kwescience Kona iyoyo kuno kurudzirwa maningi kuti kunge kweishandwa ngeandu abari nehunyanzvi kakurutu pamushando wekuvhenekawo.

Muzvibhedhlera nemundau dzinodetserwa vantu vanorwara munosisa kunge munendau yekuvheneka kwesayenzi kwona iyoyo kunenge kweivhenekwa zviro zvakaita semate nemutundo.

Mundau dzinodetserwa antu anorwara munosise kunge muine ndau yekuvheneka kwesainzi. Kona iyoyo kunenge kweivhenekwe zviro zvakaita sengazi, mitundo, zvakadaroko, kuona kuti chakonzera denda chinyini.

Mbatso inoita zvekuvhenekwa kwesainzi kona iyoyo kunosisa kunge kuine muchina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokotera nanamukoti kuti mushando yavo yona iyoyo ibaahamba kahle.

Mazuva anyamashi kwane mbatso dzakatonasirirwa kuti dziite zvekuvhenekwa kwesainzi. Kona iyoyo kunenge kune mishina yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara munosise kunge muine ndau yekuvhenekwa kwesaenzi kona iyoyo kunenge kweitengeswa zviro zvakaita sekuona kuti mimba yemuntu yabata ere kana kuti haisizi kubatapi.

Kuzvibhedhlera kunosisa kunge kuine mbatso yokuvheneka kwesainzi Kona iyoyo kunenge kweivhenekwa zviro zvakaita semitundo ngazi zveshe kuona kuti chakonzera.

Kana vantu einge aita bonde risina kuputurwa vanokurudzirwa yaamho kuti vaende kootenga kachiro kekuvheneka kuona kuti mimba yabata ere kana kuti aina.

Muzvibhehlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munosisonge muine mbatso yekuvheneka kwesainzi Kona iyoyo kunonga kuone zvimitombo tombo zvakawanda wanda zvaanoshandisa Kona iyoyo.

Utano hwaana mai ane mimba neutano hwezviana zvidodori hunofanira kukosheswa yamho vandu avavo fanofanira kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa nekujungwa mitombo.

Utano hweanamai vanemimba neutano wezviana zvidodori unofanira kukosheswa yamho. Vantu vanoshanda kubazi rezveutano ,vanokurudzirwa kufundisa anamai ngezveutano hweana awo.

Utano hekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira maningi kukosheswa. Antu ane mimba neantu anaadodori anokurudzirwa maningi kuenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudziviira matenda.

Hutano hwanamai ane mimba nehutano hweana adodori hwakakosha yampho anamai ane mimba anofanira muenda kovhenekwa kuona kuti kamwana kari mundani kachakati hwee ere.

Hutano hwekubara nehutano hwevana vadodori ngahuchengetedzwe vantu vawo vanofanira kuhamba ndau dzeshe veifundiswa Ngezvehutano wakahlamburika yambo.

Hutano hwana mai ane mimba nehwe ana adodori hwakakosha yambo. Antu ivavo vanofanire kuenda kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene kuzvibhedhlerayo kwane zviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera kuti mishando Yana mikoti nemadhokodeya ibapfave yambo.

Kuzvibhedywera nekundau dzinobetserwa andu anorwara, kweshe nekuzvitoro zvinotengeswa mitombo kwaa nezviro zvakanatsirwaa ngeunyanzvi hukurutu zviri kuita kuti mishando yemadhokodheya nanamukoti ipfawe.

Zvigero mapanga manaiti netsono zvinoshandiswa ndiyana mukoti nemadhokodheya zvinokurudzirwa kakurutu kuti zvigare zvakachena zvisazokonzera matenda .

Mazuva anyamashi zviro zvabahlamburuka kwemene muzvipataramwo, mwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya nana mukoti pamishando yawoyo kuti ipfawe.

Mazuwa anyamashi kwane mishina yakanasirwa neunyanzvi ukurutu yekudetsera madhokoteya nana mukoti kuti mishando yawo ibapfave nekuhlamburika kwemene.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera kuti mishando yemadhokodheya nana mukoti upfave kwaamho.

Mazuwa anyamashi ,kwaane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, kune antu anemanyada ayani, kungoenda kuzvibhedhlerayo, wotoyiswe mazino ekunyepera asi azvitombowonekwi.

Mazuva anyamashi kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera mishando yemadhokodheya nanamukoti kuti ipfawe anamukoti vanokurudzirwa kuchengeta zvirozvo zvakabachena.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaahlamburika kwemene. Pane zviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekubetsera mishando yaana mukoti nemadhokodheya kuti ibaapfawewo kwemene.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuti itengewo zvimushina zvekupa antu mweya wekufema anenge asingachafemi zvakanaka kuzvibhehlerayo kuti zvibawanda kuzvibhehleya kuti mishando ipfave.

Mapanga mareza manaiti nezvigero zvinoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti pakuvhiya zvinofanira kubaacheneswa zvirambe zvakachena.

Mazuwa anyamashi kwane zviro zvekushandisa zvakati kuti zvinoonekwemwo muzvibhedhleramwo. Zvirozvo zvakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kuitira kuti mishando yemadhokodheya nemishando yaanamukoti ipfawe.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvibhehlerayo zviro zvabai hlamburika yambo kwane zviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera mushando yanamukoti nemadhokodheya .

Zvigero, mapanga, tsono nemanariti zvinoshandiswa nana mukoti nanadhogodheya zvinokurudzirwa kakutu kuti zvigare zvakachena zvisazokonzera matenda.

Zvimuchini zvinooneka kuzvipatara Kona iyoyo zvino kurudzirwa maningi kuti zvirambewo zveinasiriswa ngema injiniya kuti zvirambe zveishanda zvaka bahlamburika yamho.

Kuzvibhedhlerayo kunokurudzirwa kuti kunge kune mishini yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu yokubetsera madhokoteya nana mukoti. Hurumende inofanira kutenga mishiniyo.

Muzvipatara nemundau dzino detserwa antu anorwara kwane zviro zvaka hlamburuka yambo zvino onekwa kona iyoyo vantu vano kurudzirwa kuti vazvi chengetedze.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara munofanira kunge muine motokari inotwara antu anorwara kuvabvisa kumuzi kwavoyo kana kuvarumbisa kune zvimweni zvipatara.

Mazuwa anyamashi kwaane zviri zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera anamukoti naanamadhokodheya kurapa nekuvheneka kuti mishando yavo ibaapfawewo yaampho.

Manaiti , mapanga , zvigero zvinoshandiswa ndi ana mukoti nemadhokodheya pakuvhiya antu anenge akakuwara zvinokurudzirwa kuti gare zvakabachena zvakagezwa ngemutombo.

Mazuwa anyamashi kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvakati kuti zvekubetsera madhokodheya naana mukoti kuti mishando yavo yona iyoyo ipfave, zvinofana kunasiriswawo pano neapo zvimushina zvo.

Mazuva anyashi zviro zvambaahlamburuka kwemene, kwava nezviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvekudetsera kuti mishando yavana mukoti nemishando yemadhokodheya ipfave yaamho

Taiti ijee ndamba igwinyiso kuzvibhedhlerayo nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwaane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu hwekubetsera kuti mishando ipfawe.

Taiti ijee damba igwinyiso kuzvi bhedhlerayo zviro zvabaa hlamburika kwemene. Kwane zviro zvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera kuti mushando waana mukoti nema dhokodheya uba apfawe.

Mishina dzino shandiswa ndiana mukoti nema dhokodeya dzino kurudzirwa kuti pano neapo dzimbo gadziriswa kuti dzirambe dzeibaashanda zvaka hlamburika yaampho antu eirapika.

Muzvibhedhlera nemundau dzinobetserwa antu anorwara munokuridzirwa kakurutu kuti munge muine zviro zvekushandisa zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kuti mishando yavo ipfawe.

Kuzvitoro kunotengesa mitombo kunotengeswawo zvigaro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvinenge zviine mavhiri kuti muntu anenge asingakoni kunasa kuhamba unondogara apapo eisundwa.

Kuzvibhehlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara zviro zvabahlamburuka kwemene. Kwane zviro zvakanasirwa neuyanzvi ukurutu zvekudetsera kuti mushando yavo madhokodheya ipfave.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti varekete nehurumende kuti itenge zvimichina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekudetsera madhokodheya naana mukoti kuvheneka nekurapa.

Mazuwa anyamashi zviro zvambaahlamburuka kwemene kuzvibhedherayo kwaanezviro zvanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera mishando yaana mukoti nemadhokodheya kuti ibaapfawe kwemene.

Mazuwa anyamashi kwane zvimushina zvakati kuti zvakanasirwa ngeunyanzi ukurutu. Antu eshe anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kovhenekwa kuona kuti avana ere matenda segomarara.

MaZuwa anyamashi kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinoonekwamwo muzvibhedhleramwo umwomwo zvekubetsera madhokodheya nana mukoti kuvheneka nekurapa mukhuhlani.

Kuzvi bhehlerayo zviro zvambai hlamburika yambo kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekubetsera mushando yanamukoti nema dhokodheya kuti ipfave ramangwani reantu vanorwara reinasirika.

Mapanga zvigero nemanaiti zvinoshandiswa ndiana mukoti ngazvinyase kuchengetwa zvakachena kwemene kuitira kuti zvisakonzrra matenda.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabashamburika kwemene ,vantu veshe vanofanira kuti veinge varwara vagwinyisire kotenga mitomboyo kuti mukuhlani yavo irapike.

Mitombo yema zuva anyamashi mitombo yaka nasirwa nge unyanzvi hukurutu mitombo yona yoyo ino tengeswa mu zvitoro zvino tengesa mitombo muma dhorobheni mwo.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakabatinakira yaamho ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuti inase kubata chaipo- chaipo panenge pane mukhuhlani wakhona. Vantu vanokurudzirwa kutenga mitomboyo.

Mitombo yemazuwa anyamashi yakabakosha kwemene ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, vantu vanokurudzirwa kotenga mitombo yo.

Vantu vanokurudzirwa kotenga mitombo yemazuva anyamashi ngekuti yakanasirwa nehunyanzvi ukurutu kuti idetsere vantu vanenge vane matenda asizi kujairikapi neakajairika yaamho.

Mitombo yamazuwa anyamashi mitombo yakaba yahlamburika yaamho ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kuitira kuti vanhu vaba abetsereke yaamho nekurapika.

Mazua anyamashi kwane mitombo yakatikuti mitombo yonaiyoyo inotengeswa kuzvitoro kunotengeswa mitombo nemuzvibhohlerahe kunotengeswa mitomboyo.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Mitombo yona iyoyo inoonekwa muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanyisa mumadhorobha mwona mwomwo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Mitombo yonayi inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mutombo dzemazuwa anyamashi dzakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu dzinotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo. Vantu vanokurudzirwa kootenga mitombo yo.

Mitombo yechiyungu mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitomboyo aifaniri kugara panopisha, ngekuti ikagara panopisha aizoshandi zveinofanira kushanda.

Mazuwa anyamashi kwane mikuhlani yakati kuti inorapwawo ngemitombo yamazuwa anyamashi, mitomboyo inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo mumadhorobha mwonamwo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakambahlamburika yaamho vanhu vanokurudzirwa kotenga mitombo yo kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa antu anorwara.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakabatinakira yambo Mititombo iyi yakanasirwa nehunyanzvi ukurutu Kudetsera vantu vanenge vane matenda vaone mikuhlani nemishuna iyani inopanda.

Mutombo yemazuva anyamashi mitombo yakatimakira yambo mitomboyo yakanasirwa neunyadzvi ukurutu yekuti idetsere vanhu vanenge vanematenda akati kuti.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabahlamburika kwemene vanthu vanokurudzirwa yaamho kushandisa mitomboyo inotengeswa kuzvitoro zvinotengese mitombo .

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo. Kana muntu einga arwara ngarumbe kona iyoyo kotenga mutombo wake abetsereke.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakaba tinakira yambo ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kudetsera antu anenge ane matenda asizi kujairika neakajairika.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti, mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Inotengeswea muzvitoro zvinotengesa mitombo, nekuzvibhedhlera kwona iyoyo.

Mitombo yamazuva anyamashi yakabatinakira kwemene. Ngekuti yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu, vantu vanokurudzirwa koitenga kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhorobha yoyo, kunotengeswa mitombo yakati kuti. Inorapa mikhuhlani isizi kujaerekapi neinorapawo mikhuhlani yakabaajaereka yaampho.

Mitombo yemazuva anyashi, mitombo yakabaanaka kwemene yakanasirwa ngevane unyanzvi ukurutu kuitira kuti varape mikuhlani isizi kujairikapi neyekabaajairika.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu. Kuti irape matenda akati kuti asizi kujairikapi neanweni akabajairika.

Mitombo yanyamashi mitombo yechirungu yakabatinakira kwemene imweni mitombo ndeye kuti kune antu anenge ane miro dzakavhara nebesha vanongotora mitombo yoothakaizira mumiro dzotobeuka.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yechiyungu mitombo yakabaatinakira kwemene, ngekuti inorapa matenda akati -kuti yakanasirwahe ngeunyanzvi.

Mazuva anyamashi kuzvitoro zvinotengese mitombo zviro zvabaahlamburika kwemene. Kwaane zvimitombo zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Semvura yakanasirwa ngeunyanzvi yekuona kuti antu vanorwara vavedzerwe mvura mumwiri.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabaa tinakira kwemene. Imweni mitombo yanyamashi ngeye kupfapfaidzira mumiro, kune anthu anenge aine miro dzinenge dzakonywa ngebesha.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabatinakira yaamho. Vantu vanokurudzirwa kuti kana paine panenge papanda varumbe kuzvitoro zvinotengesa mitombo kotenga mitomboyo.

Kune vantu vayani vanenge beyihotsira ,madziso eyishoshonya pamukuro peyishoshona yee, madziso eyibuda musodzi enda kuchipatara kana kuti kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotenga mitombo yekurapa izvozvo.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakabakosha kwemene vandu vanokurudzirwa kuenda kuzvitoro zvinotengesa mitombo kotenga mitomboyo kana paine panenge papanda.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakaba hlamburuka kwemene mitombo yona iyoyo inorapa mikuhlani yakati kuti mikuhlani isizi kujairika nemikuhlani yakajairika .

Mitombo yamazuva anyamashi mitombo yakabatinakira kwemene. Ngekuti mitomboyo yakanasirwa ngeunyanzvi hukurutu kuti inase kuenda pona apapo panenge peirwara pakona.

Mitombo yanyamashi mitombo yakabakosha kwemene. Vantu veshe vanokurudzirwa kuti veinge varwara varumbe kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anorwara kotenga mitomboyo.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, ino tengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo, kana muntu einge arwara ngaende kuzvitorozvo kotenga .

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitombo yo inobva kumitombo yechibhoyi, inonasirwa ngeuchi, nemashango nezviro zvinobvahe kumumbuti.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa kuzvibhedhleya nekuzvitoro zvinotengese mitombo kumadhorobheniyo.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, mitomboyo inorapa mikuhlani yakati kuti mikuhlani isizi kujairikapi neyakajairika.

Mitombo yanyamashi mitombo yakambaanaka kwemene. Mitomboyo inoshandiswa kurapa mikhuhlani yakati kuti mikhuhlani isizi kujairika nemikhuhlani yakabajairika yaamhpo.

Mitombo yemazuva anyamashi mitombo yakabatikoshera kwemene ngekuti mitombo iyo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu kubetsera madhokodheya nana mukoti kurapa.

Mitombo yanyamashi, mitombo yakabaitinakira, mitomboyo, yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, kuti ibetsere antu eeshe anenge ainematenda eirwara.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo inorapa mikhuhlani isizi kujairikapi neinorapawo mikhuhlani yakabaajairika yaamho.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, kunotengeswa mitombo yakati kuti, yakanasirwa ngeunyanzvi, zvekubetsera ana mukoti nema dhokodheya kuti mishando yawo ipfawe.

Mazuva anyamashi kwane mitombo yaka nasirwa nge unyanzvi ukurutu yaka ita se mitombo yeku geza nayo mwiri weshe ku uraya utachiwana hweshe nezvino konzera matenda.

Hutano hwendxondo hwemuntu veshe hunofanira kubakosheswa yaamho. Vantu veshe vanofanira kuenda kundau dzinobetserwa antu engqondo kovhenekwa nekupiva mutombo nekureketa navo.

Mazuwa anyamashi kwaane ndau dzinobetserwa antu, ngezveutano hwendxondo. Muntu kana asangana netsekwende, ngaaende kona iyoyo ,atsvake muntu une unyanzvi wekureketa naye.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kubaakosheswa yaamho ,ana adodori anofanira kuendeswa kuzvikora zvawo kwaanenge eifunda veidakara.

Utano nemudakaro zveana adori dori zvakakosha yaamo. Ana adori dori anofanira kutengerwa zviro zvawo zvinoita kuti utano hwawo huhlamburike.

Utano nemudakaro zvaana adori dori zvinofanira kuchengetedzwa yaamo. Ana adodori anofanika kuendeswa kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudziirira matenda.

Utano nehudakaro hwevana vadoodori zvakabakosha yambo ana adoodori anofanira kuenda kuzvibhedhlera koojungwa mitombo yekudzivirira mukhuhlani isizi kujairikapi neyakajairika.

Utano nemudakaro zveana adoodori, zvinokurudzirwa kubaachengetedzwa yaamho. Ana adoodori anofanira kuhamba mundau dzeshe, vakagwinya.

Asharuka ekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti mikore yega yega vaungane veireketa nekupangana nekupanana mazano maererano ngezvemikhuhlani inenge yeishupa kumaganga awoyo.

Utano nemudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa yaampho. Vana vadodori vanofanira kuendeswa kuzvikora zvavo zvefundo yeana adodori kwavanenge eifunda, eitamba, eidakara yaampho.

Utano nemudakaro zveana adodori achangobva kubarwa neati kurei nyana zvakakosha kwemene. Ana adodoriwo anofanira kuita mukuwo mukurutu vaina anamai veiafundisa.

Utano ne mudakaro zveana adodori zvinofanira kukosheswa yambo. Vana adodori anofanira kuenda kundau dzawo dzekutambira kunenge kuine mitserendende zvakadaroko.

Hutano nemudakaro zveana adodori zvakaba kosha yaamo, ana adodori anofanira maningi kufundiswa ngekuona ngekudhirowerwa kuparirwa mifananidzo kumadziro yeinamirwa.

Hutano nemudakaro zveana adodori zvakabakosha yaamho. Ana adodori anofanakuendesa kuzvibhedhlera kojungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya nana mikoti vanokurudzirwa yaamho kuti vange vari vantu vane unyanzvi hukurutu pamishando yavo, veibetsera vantu zvakahlamburuka yaamho.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhogodheya nanamukoti, vanokurudzirwa yaamho kuti vange vari vantu vabaari neunyanzvi ukurutu pamishando yavoyo.

Vashandi vekubazi rezvehutano kunyanya vanenge veishanda nevana vadodori. Vano kurudzirwa kunga varivantu vano shekerera veibetsera anavo ngerudo.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naana mukoti vanosisa kunge vari vanthu vabaari neunyanzvi ukurutu, pamishando yawo iyona yewanoita.

Vashandi vekubazi rezveutano, vana makoti nemadhokodheya, vanokurudzirwa kuti vange vari vanthu, vanoziya mishando yawoyo ngemwazvo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa yampho kuti vapfekewo zvivhara muromo, zvivhara nyara, zvivhara madziso zvakadaroko kana veishanda nematenda akati kuti.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vano kuridzirwa kakurutu kuti vapfeke maningi zvivhara muromo zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe zvakadaroko kana veishanda neantu vane matenda.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo inorapa matenda asizi kujairikapi neyematenda akajairika.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, kunotengeswa mapazi emitombo mairi. Ekutanga ngeekuti unofana kunyorerwa tsamba ngemadhokodheya kozoita yekuti unongoenda ikweyo wototenga wopiwa mitombo yako apapo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo munotengeswa mitombo yakati kuti, inorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akabaajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwo muno tengeswa zviro zvakati kuti. Muno tengeswahe zvidhende zvekuti kana weinge wakuwara, unongosungira pona apapo zvotoita nane.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, kunokurudzirwa kakurutu kuti kana vantu veinge varwara varumbe kona iyoyo, ngekuti kunotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani yakati kuti.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo, mitombo inokurudzirwa kuti igare pakakwirira kwete kugariswa pashi ngekuti hazvitenderwi nevantu vekubazi rezveutano.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikohlani isizi kujairikapi neinorapawo mingohlani yakaba ajairika yamho.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda asizi kujairika pe neimweni yekurapawo matenda akabajairika kwemene semate da emundani munenge mweirwadza.

Mitombo yanayamashi, mitombo yakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Mitombo yonayi hayifaniri kugara panopisha maningi ngekuti aizoshandi.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, munokurudzirwa kakurutu kuti munge meishandwa ngeantu abarine unyanzvi hukurutu pakutengese mitomboyo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo isizi kujairika pii neinweni yakajairika semutombo wekukoresa mundani.

Muzvitoro zvinotengese mutombo kunyanyisa mumadhorobha imwomo munotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yechiyungu neyechibhoyu inorapa matenda asizi kujairikapi neakajairika.

Kuzvitori zvinotengesa mutombo, kunyanyisa kumadhorobha mo, munotengeswa mutombo yakati kuti. Mitombo inorapa matenda asizikujairikape, neyimweni inorapa matenda akabajayirika.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, mitombo inofana kugara maningi panotonhorera kuitira kuti isapishwa ngekuti ikapishwa aizoshandi zvainofanira kushanda

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwo munotengeswa mutombo yakati kuti, munotengeswazve mafuta ekudzora eana adodori ngekuti ana adodori aadzori zveshe -zveshe.

Muzvitoro zvinotengesa mutombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mutombo yakati kuti mitombo yekurapa mikhuhlani Yakajairika neimweni yekurapa mikhuhlani isizi kujairika pe.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha imwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti, mitombo yekurapa mikhuhlani isizi kujairikapi neyekurapa mikhuhlani yakajairika .

Kuvantu anokurudzirwa kuti kana weinge wasangana nedenda rakaita sedenda nechikararwa kuti chinenge chakawanda pamukuwo rumba kuchitoro chinitengesa mitombo wondotenga mitomboyo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo munokurudzirwa kakurutu kuti munge mweishandwa ngeantu ane unyanzvi ukurutu. Maererano ngezvekutengesa mitombozvo nekubetsera antu.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo umwomwo, munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo yekurapa mikhuhlani isizi kujairikapi, neyekurapawo mikhuhlani yakajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo munotengeswa mitombo yakati kuti. Mitombo inorapa mikhuhlani imweni yakaita sekupanda kwemundani kana kupanda kwemusoro.

Kuzvitora zvinotengesa mitombo kumadhorobhayo kunokurudzirwa kakurutu kuti mitomboyo isange iri panopisha zuwa, irambe iri panotonthorera kuti irambe yeishanda zvakahlamburika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa kumadhoroba iyoyo kunotengeswa mitombo yakati kuti mitombo yekurapa matenda asizi kujairikapi neimweni yekubarapa matenda akajairika yaamho.

Muzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa mumadhorobhamwo munotengeswa mitombo yakati kuti inorapa mikuhlani isizi kujairikapi neimweni mikuhlani yakabajairika.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa yamho kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe, veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Vafundi, vafundisi ana mukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa kuhamba ndau dzese veifundisa vanthu ngezveutano hwakati mhoryo.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe kundau dzeshe miganga yeshe. Veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano, utano hwakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifundisa vantu ngezvehutano, hutano hwakahlumburikawo kwemene.

Vashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe nemiganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho.

Vashandi vekubazi rezvehutano vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezvehutano zvabahlamburuka nekudzivirira matenda akati kuti.

Vana mai vanofanira kuenda neana adodori kuzvibhedhlera kuti vana vadodori vo vajungwe mitombo yekudziwirira mikuhlane isizi kujairikapi neyakaba jairika yambo.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naana mukoti, vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe, veifundisa antu ngezveutano hwakahlamburika yaamho .

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa kakurutu kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano utano hwakabahlamburika yaambo.

Anamai anokurudzirwa kuti kana einge ane mimba aende kuzvibhedhlera kana kumakilinikayo kuti vavhenekwe nemadhogodheya kuona kuti mwana urimundani urikutamba zvakanaka here?.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa akadzi anofanira kuende koiswa zviro nekoojungwa mitombo yekuti asabara ana asina kutaurirwana.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira maningi kukosheswa. Vantu vanokurudzirwa kakurutu kuti vaende kuzvipatara kovhenekwa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunokurudzirwa maningi kuti hubaachengetedzwe yaamho. Vantu veshe vanofanira kufundiswa ngezveutanoho.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa, vantu vanofanira kurya zvikafu zvine hutano kuitira kuti nyangwe hutano hwahwekubara huno gwinyawo

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunhu weshe hunofanira kukosheswa yaamho. Vantu veshe vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe veifundisanawo ngezveutano izvo.

Utano hwekubara hwaka kosha yamho ana mai nana baba anofanira kuunganidzwa eifundiswa kuti asangoita ma ana aka wanda kana asingazo koni kuvapa zvekurya ne kuva endesa kuchikora.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemunthu wese hunofanira kukosheswa yaampho. Ana mai kana abva kubara anokurudzirwa, kuti arambe eienda neana awo kuzvibhedhlera, koojungwa nekuvhenekwa mitombo yekudzivirira matenda.

Kumbunyikidze ana akutenderwi kumbunyikidzazve antu kadzi akutenderwi antu anokurudzirwa kufundiswa ngezve ee zvikodzero dzawo kuti vasazombunyikidzwa kana vambunyikidzwa varumbe komangara kumapurisa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe, hunofanira kubaakosheswa, nekuchengetedzwa yaamho. Vantu vanokurudzirwa kuenda koojungwa mitombo yekudzivirira matenda epabonde.

Mvura yakachena mutombo antu anotamba mutambo yakati kuti sekurumba kutomuka nemuntu weshewo hake tinofanira kumwa mvura yakabawanda kwemene

Vandu vanotamba mitambo yakaite semabhora, kurumba, kutomuka zvakadaroko vanokurudzirwa yamho kuti vaendewo kunovhenekwa ndianamukoti nemadhokoteya nanamukoti kana veinge vakuwara

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemabhora enyara neemarenje kana veinge vakuvara marenje ngavaende kuchibhedhlera kooiswa chiro chinoita kuti marenje akasire kupora.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora enyara neemarenje, kutomuka kurumba zvakadaro vanofanirawo kuenda kovhenekwa ndiana mukoti kana madhokodheya.

Vantu vanotamba mitambo yakati kuti, vanokurudzirwa kakurutu, kuti vadakarire yaamho, kutwasamura mwiri yawo, kuitira kuti makodo, netsinga, nemushuna, zvibaagwinye yaamho.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka, nemabhora enyara neemarenje vanofanirawo kuenda kuzvibhedhlera koovhenekwa ngezvimushina zvakanasirwa ngemwazvo

Vatambi vemitambo yakaita sekurumba kutomuka nemabhora enyara nemarenje vanokurudzirwa maningi kuti kana veinge vakuwara vaende kovhenekwa nemadhokodheya nana mukoti.

Vantu vanotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka zvakadarokwo vanokurudzirwa kakurutu kuti vachengete kabhokisi kanogara mitombo muntu akakuwara vamboshandisa mitomboyo veienda kuchipatara.

Vantu vano tamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nema hora enyara nemarenje vano kurudzirwa kuti kana vachinge vakuwara vatsvake zviro zvakanasirwa neunyanzvi ukuru zvekushandisa.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semabhora emarenje neenyara, kurumba-rumba, kutomuka, zvakadaroko vanokurudzirwa kuvhenekwa utano hwavo kuchibhebhedhlera.

Mvura yakachena mutombo vantu veshe kusanganisira vantu vanotamba zvemutambo zvaona izvi vanokuridzirwa maningi kuti timwe mvura yakaba wanda kwemene.

Vanthu vanotamba mitambo yakaite sekurumba, kutomuka nemabhora enyara vanokurudzirwa maningi kuti vadakarire kutwasamure mwiri yavo kuitira kuti mishuna netsinga nemagodo zvigwinye.

Vatambi vemitambo yakaita sekurumba, kutomuka nevanotamba mabhora, vanokudzwa maningi kuti avapfeke hembe dzemitambo yavo dzinoite kuti asazokuwara.

Vanthu vanotamba mitambo yakaita semabhora kutomuka, kurumbako vanofanira maningi kushandisa mvura inotonthora, yakaita godo, kana veinge vakuwara kungoisa mvurayo pakuwara pakhona.

Zviro zvabaahlamburika kwemene muzvibhedhleramwo, nemundau dzinobetserwa antu anorwara. Kwaane zvimushina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu, zvekubetsera madhokodheya.

Mazuwa anyamashi kwaane zvimushina nemakombiyuta zvanakasirwa neunyanzvi hukurutu zvekubetsera kuti mishando yana mukoti nemadhokoteya ibaapfawe ramangwani reinasirika.

Muzvibhedhlera nemundawo dzinobetserwa antu anorwara, panezvimushina zvakarasirwa ngewunyandzvi kurutu zvekudetsera madhokodheya nanamukoti kurapa nekuvheneka.

Makombiyuta nezvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvadzareyo kuzvibhedhleyayo. Zvinoita kuti mishando yaana mukoti nemishando yemadhokodheya ibaa pfawewo, vantu veirapika.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinodetserwa vandu vanorwara zviro zvambaihlamburika kwemene kwanezvi makombiyuta nezvimuchina zvekanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuti mushando yanamukoti nema dhokotera ipfave

Kuzvibhedhlera kwaane zvimakhombiyuta nezvimushini zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvakaita sechimushina chekuvheneka ndani yaana mai ane mimba kuona kuti kamwana kari kutamba-tamba sei mundanimwo.

Kuzvibhedhlera nekundau dzinobetserwa antu anenge achirwara zviro zvabahlamburuka kwemene. Kwane zvimushina nemakombiyuta zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvinoita kuti mushando wemadhokodheya nana mukoti upfawe.

Makombiyuta nezvimushina nezviro zvakanasirwa neunyanzvi ukurutu zvinoonekwa muzvipataramwo zvinoshandiswa kudetsera mishando yaana mukoti nemadhokodheya.

Mazuva anya mashikwava ne zvimichina nezviro zvakanasirwa neunyanzvi hukurutu nekudetsera madhokodheya kuvheneka antu nekuongorora kuona kuti chakonzera matenda chiinyi.

Mazuwanyashi kwane zvimakombiyuta nezviro zvekushandisa zvakati kuti zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvekuita kuti mishando yevanamukoti neyevana dhokodheya kubapfawe kwemene.

Makombiyuta nezviro zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu. Zvamwo muzvipataramwo zvekubetsera kuti mishando yaana mukoti nana madhoodheya, ibaa pfave kwemene.

Mitombo yechibhoi mitombo yakabanaka kwemene. Ngekuti inoshandiswa kurapa mikuhlani isizi kujairikapi, neimweni mikuhlani yakabajairika.

Mazuwa anyamashi kwane mitombo yakati kuti asi asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yechiwanhu mitombo iyi yaibva maningi kuma shakani embuti yobva zve kuma kwati embuti zvakadaro zvo.

Mitombo ye kudhaya, mitombo yechibhoyi, mitombo yakabaatinakira kwemene. Vantu mazuwa a nyamashi, vaakukurudzirwa yaamho kuti vadzokere kuchinyakare.

Mazuva anyamashi zviro zvakabahlamburika kwemene. Mitombo yechibhoyi iyani yakutorwawo yeiiswa muzvikaba nezvipakiti zvakahlamburika yototengeswawo muzvitoro zvemitombo.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva maningi kumbuti, kuzvirimwa nekumashango kurapa matenda akati kuti.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabaatinakira. Inobva maningi kumbuti, pambutipo panotorwa mashakani, kana makwati, kana midzi kurapa mikhuhlani yakati kuti.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakaba naka kwemene mitomboyo ngekuti yakachipa kundo pinda mugwasha kwakutotsvaka mitomboyo kwautouya nawo kumizi kwakuto dhibhanisa nemvura kwakumwa kutorapa matenda.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabatinakira kwemene asharuka ekudhaya aishandisa mbuti aitora mashakana kana makwati kana midzi kana michero yembutiyo kunasire mutombo.

Mazuwa anyamashi mitombo yechibhoyi yokuridzirwazve kuti antu aishandise. Vandhu vokurudzirwa kudzokera kuchinyakare, mitombo yechibhoyi inofanira kushandiswa.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabatinakira kwemene. Zvimweni zviro zvaishandiswa kudhaya imhunga. Mhunga yaishandiswa kubika sadza asi yaitotorapa mikhuhlane zvakadaroko.

Mitombo yechinyakare mitombo yaishandiswa ngeasharuka ekudhaya kurapa mikhuhlani yakati kuti, isizi kujairikapi neyakabaajairika yaamho.

Gavakava kambuti kanoonekwa pamuzi ngemushango. Kambuti Kaka, kanoshandiswa kurapa nekunasira mitombo yemazuva anyamashi, yakaita seyekuzora kuhope, neyekurapa mukuhlani wemundani.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti yakanasirwa ngechivanhu. Mitombo yona iyoyo yakabaatinakirawo hee.

Gavakava kambuti kanooneka pamphatso nemushango. Kambuti kona aka kanorapa mikhuhlani yakati kuti, isizi kujaerekapi neimweni yakabaa jaereka.

Mitombo yekudhaya mitombo yakabaihlamburika yaamho. Vantu vanokurudzirwa kuti vaishandisewo mitombo wechibhoyi kurapa mukuhlani isizi kujairikapi nemukuhlani yakajairika.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabanaka yaampo mazuwa anyamashi yakutonadirwawo kuita zvima pilizi kuti antu echiyungu atengewo.

Mitambo yechinyakare mazuwa anyamashi akutonasirwawo muzvipakiji zvakahlamburika yeyamho yototengeswawo muzvitoro zvinotengesa mitombo kuti antu echiyungu auyewo eitoitenga mwona umwomwo.

Mitombo yechinyakare mitombo yakanaka mazuwa anyamashi magava kavawo akutorwa einasa kuiswa muzvipakiti nemumakaba akahlamburika kuti zvitengeswewo muzvitoro.

Mitombo yekudhaya mitombo yaibva maningi kumbuti kuzvirimwa nekumashango mitombo iyi yaishandiswa kurapa mikuhlani isizi kujairikapi neyakaba jairika.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabatinakira kwemene, mazuwa anaya yakundotorwawo mitombo yechibhoyiyo yeiiswa muzvimapakiti nezvimagaba zvakahlamburuka yototengeswawo muzvitoro zvinotengese mitombo.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakaba tianakira yambo mitombo iyi inobva maningu kumbuti mashakani embuti makwati embuti zveshe nemidzi dzembuti.

Mitombo dzechibhoyi dzakutengeswawo muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi. Vantu vanonasira mitombo vakutora mitombo dzechibhoyi veidzipfakira mumagaba nemuzvimaphakiti zvakahlamburikawo.

Mitombo yanyamashi inonasirwa maningi ngemitombo yechibhoyi. Mazuwa anyamashi mitombo yechibhoyi yakutoiswawo kuti itengeseke muzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yekudhaya, mitombo yechibhoyi mitombo yakabaatinakira kwemene. Mitomboyo inorape mikhuhlani yakati kuti, isizi kujairikapi neyakabaajairika yaamho.

Gavakava kambuti kanoonekwa mushango nepamizi, kambuti akako kanorapa mikuhlani yakati kuti, mikuhlani isizi kujairikapi nemukulani yakambaajairika yamho.

Mitombo yechibhoyi ,mitombo yakabaanaka kwemene, vantu vanokurudzirwa kushandisa mitombo yechibhoyiyo, kuti-kuti inorapa matenda asizi kujayirika neakajayirika.

Gavakava kambuti kanoonekwa pamizi nemushangoyo kanorapa mikuhlani yakati ,kuti kanonasira ganda rakakwasharara kanonasirazve mutombo wekukwesha mazino .

Mitombo yechinyakare ,mitombo yechibhoyi yakabatinakira ,guku kambuti kanoonekwa mushango nemumunda munenge musina kushakurwa, kanorapa mukuhlani yakati kuti.

Vantu vano kurudzirwa kudzokera kuchinyakare chedu, ngekudini ngekutangawo kushandisa mitombo yaishandiswa kudhaya, mitombo yechibhoyi yaibva maningi kumbuti.

Vantu vanokurudzirwa kudzokera kuchinyakare chedu . Vanokurudzirwa sei ?, ngekushandisa mitombo yaishandiswa kudhaya nekuti mitombo yoo inobashanda kwemene kurapa mukuhlani.

Mitombo yechibhoyi mitombo yakabanaka yaamho asi inokurudzirwa kakurutu kuti ishandiswe ngeantu anoiziya antu ane unyanzi pakushandisa mitombo yechibhoyiyo.

Mazuva anyamashi kwakutorwa mitombo yechibhoyiyo yeiswa muzvimaphakiti zvakahlamburika yeitoendawo kotengeswa kuzvitoro zvinongesa mitombo kumadhorobha yo.

Mitombo yechibhoyi yaibva maningi kumbuthi, zvirimwa , mashango zvakadarokwo. Mazuwa anyamashi antu anokurudzirwa maningi kuti adzokerehe kooshandisa mitombo yechibhoyi.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti. Pambuti ponapo waishandisa makwati embuti, michero yembutiyo kana mashakani zveshe nemidzi kunasira mitombo.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabaatinakira yaampo mitomboyo inorapa mikhuhlaani yakati kuti mikhuhlani isizi kujairika pe nemukhuhlani yakabaa jairika yaamho vantu vanokurudzirwa kuishandisa mutomboyo.

Hutano hwemuntu weshe hwakakosha. Vantu vanokurudzirwawo kushandisa kunyangwe mitombo yechibhoi yaishandiswa ngeasharuka ekudhaya kurapa matenda.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabanaka kwemene. Mitombo yona iyoyo inorapa mikuhlani isizi kujairika neimweni mikuhlani yakabajairika kwemene. Vantu vanokurudzirwa kushandisa mitomboyo.

Mutombo yekudhaya mutombo yakabatinakira yambo, imweni yacho yaibva kukambuti kanozi kachipukunyunyu, kachipukunyunyu kaidetsera kuvhura miro dzeantu dzinenge dzakakonya ngebesha.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakati kuti. Mitombo mizhinji yakhona inonasirwa nemitombo yechibhoyi. Zvakadai ngemashizha, makwati nemidzi dzembiti.

Mitombo yechinyakare, mitombo yechibhoyi, mitombo yakabatinakira kwemene. Chakanakire mitombo yechibhoyi ngechekuti mimweni yacho chitori chikafu. Saka antu anokurudzirwa kushandisa yona iyoyo.

Mbuti dzizhinji dzitori mutombo. Kundotora makwati achona, kana midzi, kana mashakani, kwaakutorapa matenda. Asi zvinoda ruzivo rwakabaahlamburika kwemene.

Mazuva anyamashi vantu vakukurudzirwazve kwemene kuti vadzokere kuchinyakare chedu kona iyoyo koshandisa mitombo yaishandiswa ngeantu ekudhaya yaibva kumidzi, nekumbuti zvakadaroko.